Oomishaaleen suuparmarkeetii meeshaalee namoonni yookiis hawaasni tokko bitatee itti fayyadamuu danda'u ta'anii garuu gatiin isaanii yeroo baay'ee gatii mi'aawaa kan ta'anidha. Isaan kun faayidaan isaan kennan kan biroon maali?

Hojii: hojii jechuun namni jiraachuudhaaf yookiis immoo waanta barbaadu galma tokko itti argachuudhaaf jedhee kan hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf, hojii namni kana hojjetu maal argachuudhaaf ta'uu danda'a?

Kitaabota jechuun namoota dandeettii addaa qabaniin kan barreeffamanidha. Matseetiinis kitaabota ta'ee garuu kitaaba irra kan xiqqaatuu fi ergaa guddaa kan dabarsudha. Gaazexaawwan immoo odeeffannoowwan yeroo dhihoo asitti ta'an kan dabarsuu fi yeroo dhiyoon booddee ta'uu kan danda'udha. Kanaaf gaazexaawwan kitaabota matseetii irraa faayidaa maal argachuu dandeenya?

Biqiltoota jechuun uumaadhaan uumamanii yookan immoo harka namaatiin dhaabamanii kan guddatan ta'anii naannoo manaatti akkasumas immoo bosonatti kan argamanidha. Biqiltoonni dhala namaatiif bu'aa maalii qabu?

Qonna jechuun kan dhalli namaa jireenya isaa keessatti yookaan jiraachuuf jedhee hordofu yommuu ta'u kunis iddoo gurguddaa lamatti qoodama. Qonna horii horsiisan ooluu fi inni biraan immoo lafa qotaniif kan bulanidha. Faayidaan addaa qonna irraa argannu maali?

Manneen dhugaatii jechuun kan nama dhuunfaatiin banamanii, bu'aa mataasaa argachuudhaaf jedhee wantoota dhugaatii akka alkoolii fi kan kana fakkaatan itti dhiyeessudha. Manneen nyaataa jechuun immoo namni tokko ofiisaatii banatee mana keessatti immoo nyaata qopheessee kan itti gurguradha jechuudha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa eessa fa'atti argachuu dandeenya?

Daldalaa jechuun nama hojii gurgurtaa fi bittaa raawwatudha. Gabaa jechuun immoo lafa itti daldalaan meeshaalee dhiheesse tokko, meeshaalee gurguruu barbaade yookiis bituu barbaade tokko itti argatuu jechuudha. Kanaaf daldalaan bu'aa maalii argamsiisuu danda'a biyyaaf?

Oomishaaleen supper markettii warshaa keessatti kan oomishaman yemmuu ta'an gatii qaaliidhan gkan gurguramanidha. Isaanis qulqullinni isaanii olaanaadha. Fakkeenyaaf oomishaaleen supper markettii hawaasaaf bu'aan inni buusuu fi tajaajilli inni kennuu danda'u maali?

Hoggantoota beekamoo jechuun hawaasa keessatti bulchiinsa yookiis immoo dandeettii bulchiinsaa addaa kan qaban ta'anii, uummata biratti beekamtii guddaa kan qabanidha. Isaan kunimmoo uummataaf bu'aa akkamii yookaas immoo faayidaa akkamii uummataaf argamsiisuu danda'u?

Uumama jechuun harka waaqayyootiin uumamanii lafa kanarra kan jiraatu hundumaa jechuudha. Kan lubbuu qabus ta'e kan lubbuu hin qabne. Naannoo jechuun immoo uumamni kun kan amala wal fakkaataa qabuu fi haala jireenyaa wal fakkaataa hordofu kan keessa waliin jiraatu jechuudha. Kanaaf uumamaa fi naannoo yommuu jennu hariiroo akkamii waliin qabu.

Kuduraalee fi muduraalee: Kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataa kan namni soorataniidha. Isaan Kunis faayidaa addaa addaa qaama keenyaaf kennu. Fakkeenyaaf kuduraalee fi muduraalee irraa qaamni keenya faayidaa akkamii argachuu danda'a?

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjibnii iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti imaluuf wanta nu fayyadu yemmuu ta'u turizimiin immoo iddoo adda ta'e tokko yookis immoo kan daawwannaadhaaf oolu, galii argamsiisuu kan danda'uu fi immigireeshinin immoo bakka tokkoo yookis biyya tokkoo gara biyya biraatti imaluu jechuudha, Kanaaf hariiroon geejjibi, turizimii fi immigireeshinii gidduu jiru maali?

Arkitekcherii jechuun nama ogummaa arkitekcherummaa qabu yemmuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo mana yookiin ijaarsota garagaraa ijaaruudha. Arkitekcherii fi ijaarsa gidduu hariiroon jiru maalidha?

Barumsa: Barumsa jechuun adeemsa nuti beekumsa dura hin qabne yookaan ogummaa dura hin qabne itti gonfannudha. Kunis immoo karaa lamaan ta: barumsa idilee fi barumsa idilee hin taanedha. Kanaan alatti faayidaan nuti barnoota irraa argachuu dandeenyu maali?

Meeshaaleen manaa gabaarraa kan bitaman yookiis immoo iddoo biraatii kan bitaman ta'anii, tajaajila adda addaa hawaasaaf kennuu kan danda'anidha. Fakkeenyaaf meeshaaleen manaa uummataaf yookiis immoo nama itti tajaajilamu sanaaf faayidaa maalii kennuufii danda'u?

Maashinoota Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyu, maashinoonni kan meeshaalee teekinooloojii ta'anii yookiis meeshaalee ammayyaa'oo ta'anii kan iddoowwan gara garaatti argamuu danda'ani dha. Maashinootni faayidaa maal fa'iif ooluu danda'u?

Alaabaan ibsituu saba tokkoo yookiis immoo biyya tokkooti. Asxaan immoo mallattoo yookaan agarsiiftuu wanna tokko ibsuu danda'udha. Fakkeenyaaf asxaan wantoota garaa garaa irratti fayyadamuu ni danda'a. Asxaan alaabaa irratti ni fayyadama. Kanaaf faayidaan alaabaa fi asxaa maali?

Faaya yoo jennu maal jechuu keenya? Faaya jechuun meeshaa bareedinaa namni kan mana isaa keessatti tolchatee yookiin immoo gabaa irraa bitatee, kan mana keessatti bareedinaaf itti fayyadamudha. Faayidaan faaya irraa argannu kan biroon maalfaa ta'uu danda'a?

Dhugaatiiwwan warshaalee keessatti akkasumas immoo manatti hojjetamuu kan danda'an yommuu ta'an, kan namoonni faayidaa garaa garaatiif dhuganidha. Fakkeenyaaf namni dhugaatiiwwan maaliif fayyadamuu danda'a?

Nyaata jechuun; uumamaan Kan argamaanifi waarshalee keessatti Kan oomishamaan yoommuu ta'u Kan namni tokko jiraachuudhaf sooratudha. gosootni nyaata immoo gosoota hedduu jira. Fakkeenyaaf gosoota nyaata beekamoon kam kam fa'adha?

Ji'ograafii fi Seenaa. Ji'ograafiin damee saayinsii hawaasaa ta'ee, waa'ee dacheewwanii fi biqiltootaa fi wantoota biraa kan qo'atu dha. Seenaa jechuun immoo wantoota uummatni kana duea hojjetan, yeroo darbe keessa kan hojjetan kan qo'atu dha. Kanaaf Ji'ograafii fi seenaa maaltu wal qabsiisa?

Arkiteekchariin nama ogummaa arkiteekcharummaa qabu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo waan ta'e ijaaruu yookiis manas ta'uu danda'a waanta biraa ijaaruu jechuudha. Kanaaf arkiteekcharii fi ijaarsa gidduu hariiroon jiru maaali?

Meeshaaleen adda addaa kan namoonni itti fayyadaman yommuu ta'an, meeshaaleen kunneenis iddoo adda addaatti argamuu danda'u. Meeshaa kam kan faayidaa namaa kennaniif akkasumas kan hin kennine meeshaa jedhameetu waamama. Kunimmoo gabaatti argamuu danda'a. Meeshaaleen kunneen amalaa fi gosaan tokko ta'uu ni danda'uu?

Faaya jechuun harka namaatiin tolfamee namni mana isaa bareechachuuf yookan ammoo iddoowwan garaa garaatti bareedinaaf kan itti fayyadamudha. Akkasumas immoo faayi faayidaawwan adda addaa qaba. Fakkeenyaf faayidaa inni qabu tokko maalfaa ta'uu danda'a?

Meeshaaleen adda addaa kanneen lafa gabaatti yookiin supper markettii tti akkasumas iddoo Daldaala garagaraatti argamuu danda'a ta'anii kan uummanni bitatee itti fayyadamuudha. Meeshaaleen adda addaa Kun uummataaf faayidaa akkamii kennuu danda'u?

Alaabaa fi asxaa. Alaabaan ibsituu biyya tokko yookaan immoo saba tokkotti. Asxaan immoo maallatoo wanta tokko ibsuuf itti gargaramnudha. Alaabaa fi asxaan hariiroo akkami qabu, asxaa moo yoom faayadamu, alaabaas yoom faayadamuu dandeenya?

Manni harka namaatiin kan ijaarame ta'ee, kaayyoowwan gara garaatiif kan ijaaramuu danda'udha. Mana jireenyaan immoo gosa mana keessaa ta'ee kan namni keessa jiraachuuf qofa itti fayyadamudha. Manaa fi mana jireenyaa gidduu garaagarummaan jiru maal ta'uu danda'a kan biraan?

Geejjiba jechuun meeshaalee iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti imalsiifachuuf yookiin imaluuf kan itti gargaarramnudha. Turizimii jechuun immoo bakka daawwannaadhaaf adda bahedha. Immigreeshinii jechuun immoo biyya tokkoo gara biyyaa birootti imaluu jechuudha. Hariiroon geejjiba, turizimii fi immigreeshinii maali?

Oduu. Oduun mala ittiin odeeffannoo dabarsinu keessaa tokko ta'ee kan namoota ogummaa oduu qopheessuu qabaniin yookiin immoo dandeettii isaa qabaniin kan dhiyaatuu fi faayidaa addaa addaatiif kan uummata gargaaruu dha. Fakkeenyaaf tajaajilli oduun ooluu danda'uuf maal?

Geejjiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti kan akka nuti imalluuf nu gargaara. Turizimiin immoo iddoo adda ba'e tokko kan daawwannaadhaf ta'u akkasumas galii argamsiisuu danda'udha. Immigireeshiniin immoo biyya tokkorraa gara biyya tokkootti yokis immoo naannoo tokkoo gara naannoo tokkootti imaluu jechuudha. Hariiroon geejjiba, turizimii fi immigireeshinii gidduu jiru maali?

Muuziqaa jechuun meeshaalee ammayyaa ta'ee kan namni bashannanaaf jedhee akkasumas immoo ittiin aadaa isaa fi Gammachuu isaa ibsachuuf kan itti gargaarramudha. Muuziqaa yookiin meeshaa muuziqaa eessatti argachuu dandeenya?

Geejjibaa fi konkolaataawwan. Geejjibaan nama iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti imalu yommuu ta'uu konkolaataawwan ammoo kan geejjibaan tokko fayyadamee iddoodhaa iddootti socho'uu jechuudha. Kanaaf hariiroon geejjibaa fi konkolaataawwan jidduu jiru maali?

Muuziqaa. Muuziqaan meeshaa ammayyaa yokiis teknoolojii yommuu ta'uu kan uummanni yokiis namoonni garagaraa gammachuudhaaf yokaanimmoo farfannaadhaaf sirbaafis ta'uu danda'aa kanaaf itti gargaaramuu danda'aniidha. Meeshaan muuziqaa eessatti argama?

Hawaasa jechuun walitti qabama maatiiwwan garagaraa kan naannoo tokko keessaa waliin jiraatan jechuudha. Maatii jechuun immoo haadha, abbaa fi ijoollee mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha. Hawaasni fi maatiin hariiroo maalii waliin qabu?

Hawaasa jechuun; maatiiwwan adda addaa ykn manneen garagaraatti keessa waareen jiraatan naannoo tokko keessa Kan walin jiraatanidha jechuudha. Maatii jechuun ammoo haadhaf Abba dabalate ijoollee isaani walin Kan mana tokko keessa wajjin jiraatanidha jechuudha. Maatiifi hawaasni hariroo akkami qabu?

Beeksisa jechuun barreeffama gabaabaa yokaan immoo sagaleedhaan miidiyaalee hawaasaarratti kan darbuu danda'udha. Kunis immoo faayidaa adda addaatif oola. Beeksisni faayidaa inni ooluufii danda'u mee maalfaatu jira?

Kuduraalee fi muduraalee. Kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataa keessaa ta'anii kan qaama namaaf anniisaa akkasumas immoo dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama namaaf dabalanidha. Kuduraalee fi muduraalee eessaa argachuu dandeenya?

Seera kabachiisaa. Seera kabachiisaan qaama mootummaa keessaa tokko ta'ee seerri ba'e akka hin cabneefi akka uummanni hin miidhamne seera kan kabachiisuu jechuudha. Seera kabachiisaan gaheen inni guddaan uummata keessatti taphachuu danda'u maali?

Meeshaaleen miidhaginaa kan meeshaa ammayyaatiin yookaan immoo karaa aadaatiin kan hojjetaman ta'anii, mana keessattis ta'uu danda'a iddoo garaa garaatti miidhagina kan kennuu danda'anidha. Meeshaaleen miidhaginaa eessaa argachuu dandeenya?

Siyaasa jechuun yaada wal xaxaa haa ta'u malee, namoonni bu'uuraan haasawu aangoo, dhiibbaa uumuuf akkasumas immoo murtii murteessuuf hawaasa yookiin garee keessatti dha. Fayidaan siyaasa irra argamu maali?

Beeksisa jechuun barreeffama gabaabaa yookaan immoo sagalee dhaan kan dhiyaatu dha. Miidiyaalee haawaasummaa irratti kan darbuu danda'u akkasumas barreeffamaan kan dhoobamuu danda'u yommuu ta'u, wanta haaraa tokko beeksisuudhaaf kan namoonni gara garaaf dhaabbileen gara garaa itti fayyadamani dha. Kanaaf nuti beeksisa irraa faayidaa akkamii argachuu dandeenya?

Faaya jechuun meeshaalee bareedinaa kan namni harka isaatiin yookis immoo gabaarraa bitatee itti fayyadamuudha. Kunis immoo meeshaalee mana keessa olkaawamuu danda'an yookan immoo meeshaalee uffanaa ta'uu danda'a. Kanaan alatti faayi galii argamsiisuu nii danda'aa?

Oduu; oduun namoota ogummaa oduu dhiyeessu qabanin yookis namoota adda addaattin Kan qindaa'ee hawaasaf dhiyaatu yommuu ta'u, Oduun faayyidaalee garagaraattif ooluu ni danda'aa?

Maashinoota. Maashinoota jechuun meeshaalee ammayyaa yokiis teeknooloojii kan warshaalee keessatti oomishamanii fi kan hawaasaaf tajaajila adda addaa kennuu danda'anidha. Fakkeenyaaf maashinootarraa faayidaa akkam akkamii argachuu dandeenya? akkasumas immoo maashinoota eessatti argachuu dandeenya?

Amantaa jechuun kan namni tokko erga gara dachee kanaa dhufeetii adeemsa keessa kan argatu jechuudha. Amantaan immoo addunyaa kana irrati kan gara garaatu jira. Amantaan gargara ta'uun isaa sababiin isaa maali?

Uumamaa jechuun; Kan harkaa waaqayyoottin uumamaan yommuu ta'u, naannoo jechuun immoo iddoo murta'aa watootni amaloota Wal fakkaataa qaban Walii wajjin keessa jiraatanidha. Uumamni faayidaa maal qaba?

Ogummaan dandeettii namni tokko uumamaan yookiin barnootaatiin argate ta'ee dandeettii waa hojjechuuti. Aadaan immoo ibsituu yookiis calaqqee hawaasa tokkooti. Ogummaan faayidaa maalii qaba?

Oomishaalee Suppermaarkeetii: Oomishaaleen Suppermaarkeetii Oomishaalee warshaa keessatti oomishaman ta'anii garuu gatiin isaanii mi'aawaa kan ta’e Suppermaarkeetii keessatti kan argaman gatii mi'aawwaadhaan kan gurguramanidha. Fakkeenyaaf oomishaaleen Suppermaarkeetii kun kam fa'aa ta'uu danda’a?

Qonnaa jechuun kan namni tokko jiraachuudhaaf jedhee itti fayyadamu yemmuu ta'u, qonni gosa garagaraaru Jira fakkeenyaaf qonni bakka lamatti qoodama innis horii horsiisuu fi lafa qotuudha.

Tajaajila Bu'uuraa fi Gurgurtaa Qinxaaboo: Tajaajila bu'uuraa jechuun jumlaan akkasuma bu'uuraan kan argamu yommuu ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo adda babbaasanii kan gurguramu jechuudha. Hariiroon tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo gidduu jiruu fi garaagarummaan tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo gidduu jiru maali?

Oomishaalee suupermaarkeetii kan jennuu, waarshaalee keessatti oomishamanii garuu gatii mi'aawaa kan qaban iddoo daldalaa adda bahe akkas gatiin isaa mi'aan kan argamanidha. Isaan Kun immoo hawaasaaf tajaajila akkam akkamii kennu ?

Giddu galli bashannanaa iddoo adda bahe tokko iddoo namni bohaartiidhaaf yookiis immoo bashannanaaf itti fayyadamu mootummadhaan yookaan nama dhuunfaatiin kan ijaaramedha. Giddu galli bashannanaa madda galii yookiin wantoota biroo nuuf kennuu ni danda'aa yookiis waan biroof nu fayyaduu danda'aa?

Hawwaasa jechuun namoota baayyee naannoo murtaa'e keessa namoota waliin jiraatan yammuu ta'u; maatii jechuun immoo mana tokko keessatti kan walii wajjiin jiraatanii jechuu dha. Maatiin hawwaasa irraa karaa kamiin adda ta'a?

Kitaabotni namoota ogummaa qabaniin kan barreeffame ta'ee, ergaa kan dabarsuu danda'udha. Matseetiinis akkasuma nama ogummaa qabaniin kan barreeffame ta'ee garuu barreeffama gabaabaadha kitaabaa gadi jechuudha. Gaazexaawwan immoo odeeffannoo yeroo gabaabaa yoo turan 'expired' ta'uu kan danda'anidha jechuudha. Faayidaan warreen kanarraa maal fa'adha?

Qonna Qonni karaa ittiin namni galii argatu keessaa tokko ta'ee, innis immoo gosa lama qaba. Horii horsiisanii buluu fi lafa qotanii buluudha. Horii horsiisanii buluu fi lafa qotanii buluu kana keessatti namni fayidaa akkamii irraa argata?

Ji'ograafiin damee saayinsii hawaasaa ta'ee, kan waa'ee Biqiltootaa, waa'ee dachee kanaa kan qo'atudha. Seenaan immoo kan uummanni kana dura ture hojjete kan qo'atudha. Ji'ograafii fi Seenaan faayidaa maalii qabu?

Amantaa jechuun namni tokko erga dhalateen booddee uumamaan otoo hin ta'in erga dhalateen booddee adeemsa keessa ta'uu danda'a. Yookiis immoo maatii irraa dhaalee kan argate ta'uu danda'a jechuu dha. Amantaan immoo kanneen garaagaraatu jira addunyaa kanarra. Amantaan garaagaraa jiraachuun maaliif barbaachise yookiis immoo maaliif gargaara?

Bu'uuraaleen misoomaa kan mootummaatiin qopha'an yammuu ta'an isaan Kunis immoo guddina uummataaf yookiin immoo guddina misooma hawwaasa biyya tokkoo jajjabeessuu yookiin immoo ariifachiisuuf kan gargaaranii dha. Bu'uuraalee misoomaa kanneen akka mootummaan wantoota addaa inni ittiin itti fayyadamu danda'u jiraa?

Asxaa jechuun mallattoo wanta tokko ibsuudhaaf kan namoonni dhuunfaanii fi dhaabbileen mootummaa itti gargaaramuu danda'anidha. Isaan kun immoo alaabaa irrattii fi wantoota gara garaa irratti argamuu danda'u. Fakkeenyaaf Asxaan alaabaa gubbaatti yoo argamu, faayidaa maalii agarsiisa?

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee. Meeshaaleen manaa kan mana keessatti itti fayyadamnu yommuu ta'u; Meeshaaleen waajjiraalee immoo waajjiraalee keessatti kan itti gargaaramnudha. Kanaaf meeshaalee manaa fi meeshaaleen waajjiraalee wanti wal isaan fakkeessuu fi garaa garummaan isaan gidduu jiru maal fa'adha?

Daldalaa fi Gabaa Daldalaan nama ogummaa bittaa fi gurgurtaa qabu yommuu ta'u, gabaan immoo iddoo itti daldalaan tokko meeshaa bitachuu barbaade yookiis dhiyeessuu barbaade itti argatuu dha. Kanaaf, daldalaa fi gabaan hariiroo addaa isaan qabaachuu danda'an maal ta'uu danda'a?

Maatii jechuun haadhaaf abbaa dabalatee ijoollee isaanii waliin kan mana tokko keessa waliin jiraatanidha. Hawaasa jechuun immoo maatiiwwan gara garaa yookiis manneen gara garaa naannoo tokkotti yookiis hawaasa naannoo tokko keessatti argaman yommuu ta'an, kunimmoo haala jireenya wal fakkaataa kan qabanidha. Hawaasnii fi maatiin maaliin gargar ba'u?

Rifeensa jechuun kutaa qaama namaa keessaa tokko ta'ee kan iddoowwan adda addaatti biqiluu danda'udha. Fakkeenyaf mataa keenyarratti, bobaa jalatti akkasumas immoo qaama keenyarratti iddoo biraattis biqiluu ni danda'a. Faayidaan rifeensi kennuu danda'u maali?

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii: Geejjiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo biraatti imaluuf kan itti gargaaramnu yoo ta’u, turiizimii jechuun iddoo adda bahee daawwannaaf kan ta'udha, immigireeshiniin immoo biyya tokkoo gara biyya birootti imaluu yommuu ta'u, isaan kun hunduu faayidaa guddaa qabu. Kanaaf geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii gidduu garaagarummaan jiru maali?

Amantaa Amantaa jechuun kan namni tokko erga dhalatee karaa maatii isaatiin yookaas immoo adeemsa keessa argatu yemmuu ta'u, jireenya afuuraa isaa keessatti gara fulduraatti maal akka ta'uu danda'u kan itti abdatudha. Amantaan gosa meeqatu immoo adunyaa kana irra jira?

Kitaaba jechuun kan namoota dandeettii qabaniin kan barreeffamanii fi dubbisuun beekkumsa irraa argachuuf kan garagaaranidha. Matseetiin immoo amala walfakkaataa kitaaba waliin kan qabuu fi xiqqaa kan ta'edha. Gaazexaawwan immoo yeroo gabaabaaf kan fayyadamnuu fi Yeroon isaanii kan irra darbu jechuudha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatanidha. Maatii jechuun immoo haadhaa fi abbaa ijoollee isaanii dabalatee kan mana tokko keessa waliin jiraatanii jechuudha. Faayidaan hawaasaa fi maatii maali?

Meeshaalee miidhaginaa: meeshaaleen miidhaginaa gabaa irraa bitaaman akkasumas, manatti hojeeta.u Kan danda'an yommuu ta'an, namoonni miidhaginaaf Kan itti faayyadamanidha. meeshaalee miidhaginaa kana bitaachuu osoo barbaanne eessatti arganna? Akkasumas meeshaaleen miidhaginaa faayidaan addaa inni nuuf ooluu danda'u Kan biraan maali?

Beeksisa. Beeksisni kan namoonni dhuunfaa yookiin dhaabbileen mootummaa kan itti fayyadamuu danda'an wantoota haaraa tokko dabarsuuf yammuu jedhan kan itti fayyadamuu danda'anii jechuu dha. Kanaaf beeksisa eessatti argachuu dandeenya?

Beeksisa jechuun kan namoota dhuunfaatiin akkasumas immoo dhaabbilee mootummaatiin ta'uu danda'a; kan bahuu danda'an yommuu ta'u immoo sagalee ta'uu danda'u; akkasumas bifa barreeffamaatiin ta'uu danda'a. Beeksiisni faayidaa maalii qaba?

Bu'uuraaleen misoomaa kan mootummaadhaan yookiis ammoo nama dhuunfaatiin diddiriirfaman ta'anii kan guddina hawaasa tokkoo keessatti yookiis biyya tokkoo keessatti gahee guddaa taphataniidha. Bu'uuraalee misoomaa eessa fa'atti ergachuun dandeenyaa? Maaliifis immoo itti gargaaramna?

Asxaan mallattoo wanta tokko ibsuudhaaf itti gargaaramnu yemmuu ta'u kanneenis dhaabbilee mootummaas ta'ee miti mootummaa, dhaabbilee dhuunfaa yookiin namni dhuunfaa tokko itti fayyadamuu danda'a. Asxaan iddoowwan garagaraatti argamuu danda'a.

Bineensonni manaa fi bineensonni alaa harka waaqayyootiin uumamanii kan dachee kana irratti argaman yemmuu ta'an, dhala namaatiif fayidaa addaa addaa kennu. Bineensonni alaa fi manaa garaagarummaan isaanii maali?

Hoggantoota beekamoo jechuun hawaasa keessatti, waajjiraalee mootummaa keessattis akkasumas waajjiraalee dhuunfaa keessatti warreen hoggansaan ciccimoo ta'anii sadarkaa addunyaatti illee ta'uu danda'a. Isaan kun warreen hoggansarratti cimoo ta'an jechuudha. Isaan kunimmoo hawaasaaf bu'aa maalii buusu?